Niriba n ʒi sola nima gbini ka bɛ sheba ye liiga piɛla ka ye liiga girin m pa dizuɣu ka pili zipili buluu bɛ galisiya pam ka kuri waɣala ayi za bɛ tooni m miri jirambisa ka jirambisa maa nyɛ zaɣa piɛli.

Alaafee tumtumdiba n laɣim shikuru bihi ni bi chibiba shiriga ka alaafee tumtumdiba ma maa zi tɛɛbuli gbuni ka zaŋ bongo piɛlla m-pa di zuɣu ka do so ŋuni ziya maa mi chibiri shikuru bili yino ka ye liiga buluu.

Niriba pam n yina ti tɔri ayirimo ka shɛba gbubi filaaki nima ka shɛba gbubi dapaɣala ka shɛba gbubi fooni nima ka bi wuɣi wuɣi li zuɣusaa n yari yɛltɔɣa shɛŋa din maliba bi mi galisi ya.

Yili titali gbini ka salo laɣim ʒɛya ka sheba zaŋ bɛ nuhi tabi bɛ shehi ka sheba muɣi bɛ mansi ʒɛya ka sheba mee woligi ti ʒi yaɣali ka sheba gba mee ʒi yili maa sambani dede ka yili maa nyɛ zaɣa piɛlli.

Tima duu ka paɣiba ayi kpe ka bɛ zaŋ kuɣu piɛla ayi zali ba ka bɛ ʒini ka ŋun ʒi tima maa gbuni ye liiga piɛlli ka pam o zuɣu rasita ka so jinjam sabinli ka ban ʒi o tooni maa ni yino ye chinchini liiga ka yino maa mi ye liiga ʒee ka yino maa pili zipili piɛlli ka di booi zaɣ'sabila sabila ka tima za bɛ tooni.

Niriba laɣim bɛ duu ka duu maa zuɣusaa mali laati nima ka duu maa dukpuna nyɛ zaɣi tampiligim ka bi gbibi foto nima n zaya ka foto nima maa nyɛ zaɣi sabila.

Niriba anahi n tam akpaaku zuɣu ka bidibi bili ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka o ma bɛ o yɛanga ka ye liiga zɛɛ ka so jinjam sabinli ka niriba ayi zɛ bi tooni ni bi to a kpaŋma pini.

Alaafee duu ka bɛ zaŋ bari n-sɔŋ ka bɛ lihiri o bɛ niriba anahi ka yili ko' suriti ayi ka zaŋ din pahiri vuhim m-pahiri bari maa ka bɛ niŋ nangbuni pɔbirisi n-zaya ka shɛba zaŋ roba nima m-pili bɛ zuɣu.

Ko kpɛɣaɣu n kpɛ m piligi taha niŋ kom ni ka niriba kpɛ na n ti zɛ kom maa puuni ka di yɛanga ka tihi zɛya ka niriba pam mi zɛ yaɣili n lihiri li ka shɛli gba mi kabi na ti bɛ kom maa puuni.

Bi buɣisi la daadama nima n zali ka so zi wahu zuɣu ka wahu maa nyɛ wari sabinli ka o yiŋgoli ni nyɛ zaɣi zee ka so zi o zuɣu ka bi to ambrada o yɛanga ka shɛba mi zi o tooni ka gbubi bini yara bi nuuni.

Buɣuli n doya ka kɛndiri nima nyo n-gili o ka diɣi zi o luɣuli zuɣu ka buku nim doya ka yiɛri pa buku nima maa zuɣu ka chu bihi ka bi zaŋ bini yara niŋ niŋ di zuɣu.

Tabibi duu ka paɣaba mini dabba laɣim zɛya ka paɣaba ata zɛya ka ye liiga piɛlla ka di nyɛ bɔɣi wɔɣila ka paɣi zɛɣu zɛya ka la ka o yiniyam yina ka yino mi daagi o zabiri bahi ka dabba mi ziya m tuhi paɣaba maa ka so sabinli bɛ bini.

Piibupiibu ka niriba yina ni bi ti niŋ ka pɛ foolee zaya ka so kana ti za adaka maa gbuni ka gbubi gbaŋ niŋdi adaka maa puuni ka ye liiga zee ka zaŋ gbaŋ maa niŋ adaka piɛlli maa puuni ka di yorigu nyɛ zaɣi sabinli ka chɛchɛ zɛya baɣi salo maa.

Daa ni ka niriba ziya ka so pili woluɣu ka so dabiya ka pili hɛlimɛnti ka hɛlimɛnti maa nyɛ zaɣi ʒee ka so mi zi bi yɛanga ka zaŋ bini wola niŋ tahipɔna ni n zali ka bi niɛm bini yara zim n niŋ rɔba nima ni n dɛli ka so gba zi di gbuni ka pili woluɣu.

Niriba ayi mbɛ duu ka doo zi kuɣu zuɣu ka paɣa maa mi milini duu ka bukati pɛnk za o yɛanga ka doo maa luɣili zuɣu flawasi bɛ koliba ni tamiya ka adaka zɛ o yɛanga ka bini yɛra bɛ di puuni.

Bi puɣinga mbɛ duduhigu puuni ka ye liiga bɔɣi wɔɣila ka gbubi plati paɣira plati maa nyɛla zaɣi piɛlli ka yili maa dukpuna nyɛ zaɣi piɛlli ka o mali o zuɣu kliipi li ka so jinjam buluu.